Baattote ofollanna dhagge, baattote ofollonna dhagge sayiinse yitanno garinni baatto waay aana ofolteewota kultaawo, ofollose gari konne garaati, ninkeno hakko garinni ammaneemmo.

Kalaaqonna qooxeessa yineemmo woyiite kalaqoho yineemmorichi babbaxewo gariini qooxeessaho yineemmo woyiite, mittu dargii wolu dargi baxxewo qooxeessi no yaate.

Mini uduunneeti yineemo woyte mine ikkannorichira babbaxitewo doogubara horonsineemo uduunnichooti, seesahono ikko wole hororano mitimatte asine horonnisinanni uduunnichooti

Hara daramanna daa"ata yineemmo woyite mannu babbaxxiteyo doogoyi mittu darginni wole darga haraha ikkasi leellishshanno. Harinsho yaa babbaxxeyo dana amaddinota ikkase.

Afantino gashaanonna annuwa yineemo woyite babbaxitewo loosinisayinna babbaxitewo doogonisayi Mitturichira loosinno loosi widoo higge afantino mannootaati

Safote latishsha safote latishashaati yineemo woyite daga Noo bayichinii mitto bayicho alibba highe qaafawo gede woyyaaweo Latishsha Afidhawo gede assinanni mili milootina woyyeese leelishate dogooti

Egenshshiidhsha yineemmo woyiite, egenshshiishshaho yaa mittoricho dagate egensiisate kaa'lannorichooti lawishshu gede mitte gobba umise bude egensiisidhanno doogga egenshshiishshaho.

Supperi maarkeettete mirte yineemmoti jajjabba woyi dikkote mereersha ikkanna hakkuno marre hidhinanniwanna hirammanni mereero mannu lamunku xaadikkinni hasirino uduunnicho adhe ku'uyira birra wolu garinni ee fulanno waaga

hayyonna bude hayyonna bude yineemmo wote hoyyonna budu babbaxewo hayyonna babbaxewo budu noota leellishshanno mitte mittenti dagara umise ikkino hayyonna umise ikkitino budi noota leellishshanno badooshsheseeti yaate.

biifisa biifisate yineemmorichi woyite mittoricho badooshshe kalaqate wolurichi wiinni baxxe leellanno assate wona noosi malke kuii ledo nootenni hoolle wole dana afiranno gede assine worate.